Ikibanza c'imyidagaduro giherereye neza na neza hagati mu gisagara ca Bujumbura gifise ikibanza abana bakiniramwo hasize amabara atandukanye ayasa n'umuhondo, ayasa n'urwatsi rubisi hasi hari utwatsi inyuma yaho hari n'amazu menshi cane.

Ishuro ryiza cane riherereye neza na neza hagati mu gisagara ca giteka afise ikirasi kimwe kinwo ama mashini menshi nyabwonko amwe arakije ayandi ntiyakije hariho nudutebe twiza cane dufise ibara ritukura.

Kw'ishure ry'isumbuye rya kaminuza, riherereye neza neza mu ntara nziza ya Bururi, hari ikirasi kimwe kirimwo intebe nziza zipanze ku murongorongo, imbere hari akabati umwigisha akoresha.

Kw'ishuri ry'intango iherereye nezana neza mw'ijenda ibuhoro ikirasi gisakaje amabati ari ha ruhande intebe z'ibiti kibaho cibahura uruhome imbere rurera.

Ishure ry'uburaro riherereye neza na neza hagati mu gihugu i Gitega, rifise ikirasi kirimwo ibitanda bibiri bigerekeranijeko kabiri, hari impuzu ziri hasi zifise amabara atandukanye, ayatukura, ayirabura, n'ayandi.

Mw'ishuro ritoya biherereye neza naneza mu gisagara cawo ujungura mu ka menge hari udutabo abana bakunda gusoma bahawe no mu muyobozi wabo twanditse mu gifarasa utundi mucongereza dufise n'amabara atandukane.

Ububiko bw'ibitabo buherereye neza naneza muri kaminuza y'uburundi iri kumutanga bipanze guhera hasi gushika hejuru hari ibipanze bikitse n'ibindi bijanye ariko ahaka n'itara rifise umushwarara wera.

Ikibanza ciza cane gitohaye harimwo utwatsi n'ibindi bitegwa bigiye bitandukanye, hari abarimyi batatu bariko barakora mw,uwo murima, hirya yaho hari amazu meza cane.

Ishuri ryiza cane riri mu gisagara ca bujumbura ryitiriwe umwirandamariko rifise igibanza c'uburiro gifise imeza myinshi cane imwe iriko isahani atandatu.

Ariko mu ntumbero yo kwiteza imbere yafashe umugambi wo kugura ibitabo hama arabidandaza vyanditswe n'abanditsi batandukanye hariko ibicapo vyiza cane bibonekako abana iyo bariko barabisoma babiryohererwa.

Ishuri ryiza cane ry'ababikira riherereye neza na neza hagati mu gisagara ca Bujumbura rifise ikirasi kimwe kirimwo intebe nziza cane z'ibiti isize ibara ritukura ryubakishije amatafari kuva hasi gushika hejuru.

Ishure ryiza cane ry'uburaro riherereye neza na neza mu gisagara ca Bujumbura ryitiriwe Mariko Mweranda hari uburaro burimo ibitanda vyinshi byubakishije ibiti kimwe kimwe kiriko umukeka.

Kaminuza yu Burundi iherereye neza neza kumutanga ifise ikirasi kimwe kirimwo ibitabo vyinshi vyiza bipangapanze ku murongo bifise amabara atandukanye ayatukura, ayera, ayirabura n'ayandi menshi.

Igikoresho abafundi bakoresha mu gukata ibiti n'ibindi vyinshi gifise amenyo kuvana ijuru gushika hasi aho bafata afise amabara abiri atandukanye ayirabura n'ayandi asa n'umuhondo.

Ikibanza c'imyidagaduro giherereye neza na neza hagati mu gihugu i Gitega, hari abantu bariko barakina bambaye imyambaro ibiri itandukanye, iyitukura n'iyisa n'urwatsi rubisi, bagikiniramwo umupira w'amaboko.

Kapitorina n'umunyeshuri aheruka guheza amashuri aca ashaka kwiyungunganya mu kudandaza utuntu abana bakunda, bafise amabara atandukanye hari utwera, hari udutukura, hari udusa n'ubururu nurwatse rubisi n'utundi twinshi.

Mariko niumunyeshuri yiga kw'ishure yitiriwe imisozi n'inyenyeri yigiriye umugambi wo gusubiramwo ibitabo vyaheze yaciye agura akantu ko kubifatanya yaciye akazana kw'ishure none abigisha baramushimye.

Ishure rya kaminuza ryiza cane riherereye neza na neza ku mutanga rifise ikirasi kirimwo ububiko bw'ibitabo bipanze kuva hasi gushika hejuru hariko haka n'udutara dufise umushwarara wera.

Ikibanza ciza cane cy'iratiro kiri mu gisagara ca Bujumbura, kw'ishure ryitiriwe abafaransa, imeza imwimwe iriko intebe zitandatu, n'ahantu abana bakunda gufungurira iyo baje mu karuhuko.

Kaburana umunyeshure aca agira ubwenge cane ku ishuri iwabo babahaye akabazo ko kugenda gucapa ibintu bifise amabara menshi atandukanye yaciye agenda agura ikaramu zigiti z'amabara hari zitukura, izirabura, izisa n'ubururu n'izindi nyinshi.

Buname n'umwana yahejeje amashure, arabura akazi aca apanga umugambi wo kugurisha amakaye abanyeshuri bagenda bakoresha, afise utubara dutandukanye, hari udutukura, udusa n'urwatsi rubisi, udusa n'ubururu, n'utundi twinshi.

Kw'ishure ciza cane iri hagati n'agati mu gisigara ca Bujumbura yitiriwe abafaransa abana bari mu kibanza c'imyidagaduro bariko barakina bamwe bambaye impuzu zisa n'ubururu abandi nizera.

ishuri ritoya kigisha abana bimenyereza riherereye neza na neza kumusaga yitiwe ubwirukiro ikirasi kirimwo intebe nonto zipanze ku murongorongo

ikibanza cy'imyidagaduro giherereye ku ishuri gyiza ry'ubuhinga cya kamenge hari ibirato bibiri umupira w'amaguru n'utuntu dufise amabara atandukanye iritukura nirisa n'ubururu bakoresha iyo bariko barakora imyimenyeree

Imitoyo iherereye neza na neza mu kinindo yitiriwe umwami ifise ubudandarizo bw'ibikoresho abana bagenda bakoresha mw'ishure harimwo ikalampu z'ibiti n'ikarampu z'amabara ayatukura ayera na yani.

ishure ritoya cane riherereye neza na neza mu kinindo, hari udutebe abana bicarako dutoya cane dufise amabara abiri atandukanye iritukura n'irisa n'ubururu, hari imeza niniya y'umwarimu n'intebe zibiri bashobora kwicarako.

Ishure ryiza cane riherereye neza na neza ku musaga ry'abana bimenyereza, risize amabara atandukanye kugira ngo rishobore gufasha abana kwiga neza, hari ayatukura ayasa n'urwatsi rubisi ayasa n'umuhondo n'ayandi meza.

Akazu ka sugumwe gasukuye gasa neza gafise imiryango itatu, imbere yaho hari ubukarabiro bubiri, hari n'isabuni bakoresha bavuye mu bwiherero.

Icoisure gihereye iye neza neza agatima gisagara ca bujumbura gifise utuzutw'ubwiheero dusa neza cane hari ubukarabiro bafise amabambo menshi abana bakoresha ivyo bavuye ubwiherero.

Kaminuza nziza y'uburundi rifise ububiko bwinshi burimwo ibitabo vyanditswe n'abanditsi batandukanye, bifasha abanyeshuri kwiga harimwo ibifise amabara yera aya tukura ay, asa n'urwatsi rubisi n'ayera.

Ikibanza ciza giherereye neza na neza ku ishure rya kaminuza iri kumutanga kirimwo ibitabo vyinshi vyiza bipanze vyanditswe n'abanditsi benshi hariko haraka udutara twinshi dufise umushwarara kwera.

Kabura ni umunyeshure yiga ku ishure ritoya riherereye neza neza ku gisigara ca Bujumbura afise ingabirano yo gucapa ibicapo yagiye bimwe acapa harimwo abana, abagabo, abugore bafise n'amabara atandukanye ayasa n'uburu, ayasa n'umuhondo n'ibindi.

Butoyi, aheruka kugira umugambi wo kudandaza ibirato abakinyi bagenda bambaye, bipangapanze ku murongo, har'ibitukura, ibisa n'urwatsi rubisi, ibisa n'ubururu, ivyirabura n'ibindi vyinshi.

Kwishuri rya kaminuza riherereye neza na neza ku Mutanga .Hari ikirasi gifise ikibaho gisa n'urwatsi rubisi intebe zirapangapanze ku murongo. Hari ivyapa bimanitse mu ishure.

Ikibanza c'imyidagaduro gisa neza cane c'abana batobato. Hari ibintu bagenda bakoresha nk'ikivuma n'ibindi vyinshi bisize amabara atandukanye ayatukura, ayera, ayasa n'urwatsi rutoto n'ayera.

ishure ryiza cane rya kaminuza rifise ibibanza vyinshi bitandukanye babikamwo ibitabo, hari ikibanza kimwe kirimwo amatara menshi afise umushwarar wera n'utudirisha dutoya , hagati hapanze ibitabo vyinshi vyiza kandi, biboneka ko bituma abanyeshuri babona ico baje kuraba.

Ikibaho ngendanwa, gihagaze hagati mu kibuga, gifise amaguru abiri, cirabura. Imbere yaho hari inzu, yubakishijwe amatafari y'isima.

Buname numwana aciye ubwenge cane , yiga kwishure ryisumbuye ku musaga, ariko asongora ikaramu yiwe yigiti , akoresheje akantu gafise inzembe zibiri. Iyo karamu yiwe ifise amabara abiri , iryitabura niritukura.

Ikibanza ciza cane giherereye neze na neza mu ntara ya gitega kiri ku ishure ry'akarorero ryigisha mururimi rw'icongereza gifise ikibanza c'imyidagaduro c'abantu bakinamo umupira w'amaboko ariho abanyeshure bariko barakina kandi babonaka ko baryohewe.

Igibanza c'imyidagaduro gisa neza giherereye hagati n'agati mu burundi igitega hagati hateye utwatsi dutotaye hariko haka akazuba katababaza ku mpande hariho abantu bakoresha ukwiruka.

Ikibanza ciza c'iratiro gifise inyubakwa iteye igomwe nziza cane igeretse incuro zitandatu gifisemwo ikibanza c'imyidagaduro abana bakoresha mu gukina bifise amabara atandukanye ayasa n'urwasi rubisi, ayasa n'umuhondo, ayasa n'ubururu na yandi.

Umuyobozi w'ishure rya Makamba, yigiriye inama yo kugura udutabo, dufise uducapo, kugira ngo tunezereze abana biga mu mwaka wo kwimenyereza, dufise amabara atandukanye, udutukura udusa n'umuhondo n'utundi.

Munzu kwakabura hari akazi k'ubwoiherero gasa nabi cane imbere hari indobo isa n'urwatsi bubisi umuryango ukozwe mu mbaho haca afyeko umugore, ariko aratambuka.

Ishure ryiza cane riri neza na neza hagati mu gisagara ca Bujumbura grytiriwe ikiyagatanganyika giboneka ko gigamo abana benshi harimo intebe nyinshi cane zikozwe mu biti hejuru ariho n'ibintu bitanga umuyaga ikibaho gifise ibara ryirabura.

Ishure shingiro iherereye neza na neza mu kayanza rifise ikibanza c'imyitagaturo bakunda gukiniramwo umupira w'amaboko. Mbere gifise amabara yera acafyemwo kugira bamenye ukuntu bakina uwo mukino.

Ububiko bwa kijambere bw'ibitabo vya kaminuza yitiriwe umuco, iherereye mu Kinindo. Ibitabo bipangapanze neza ku rutonde, hari n'umuco werekana ivyo bitabo.

Agakoresho abafundi bakunda gukoresha iyo bariko barakata ivyuma, gafise amenyo guhera hejuru gushika hasi. Akagafashe gafise ibara ryirabura n'irisa n'umuhondo.

Ikibanza kiri muri kaminuzo nziza y'uburundi kibikamwo ibitabo bipangapanze neza cane hari imeza iriko urupapuro ni kaye yanditseko hari n'ikaramu y'igiti n'utundi tuntu twine.

Kw'ishuri ryiza cane iherereye neza na neza i burunga imatana hari ubw'iherero abahungu bakoresha iyo bari kubaroboka usize amabara yera hasi hasize ubunga.

Ikibanza ciza cane kimuriswe n'itara ifise umushwarar wera hari dutabo dupangapanze kuva hasi gushika hejuru bifise amabara atandukanye ayera ayirabura ayatukura.

Ikigo ciza cane giteye igomwe giteyemwo ibiti vyinshi birebire bifise amababi asa n'urwatsi rubisi, harateye n'ivyatsi vyiza bitotahaye, hakaba hariko n'ikibuga kigaragara.

Kw'ishuri ryiza ry'uburaro riherereye nezananeza imatana, hari ikirasi kimwe kirimwo ahantu abana bategerezwa gufatira imfungurwa hari amasahani apangapanze n'intebe zipangapanze.

Kw'ishuri ryiza cane riherereye mu ntara ya bujumbura yagutse inezana neza mw'iceza hari i buraro bw'abakobwa buboneka ko budapanze neza, ariko hasa neza hasize amabara yera amadisha aruguriye.

Butoyi yariko akora ubushakashatsi ku bijanye n'umupira w'amaboko aca atangura gucapa igicapo ca kirya kintu batereramwo umupira, none yagisize amabara yera n'ayirabura.

Umunyeshuri yiga kw'ishuri ritoya riherereye ibuhoro yatomboye udufutisho twinshi dufise amabara atandukanye ayatukura ayera ayasa n'ubururu n'ibindi vyinshi.

Agakoresho kameze nk'imbugita, gakoreshwa n'abantu basona ibirato mu gihe ariko barakata n'ibindi vyinshi, gafise amabara abiri iry'irabura n'irisa n'umuhondo.

Ikibanza gisa neza cane ry'ishure nzira iri mubuyenzi hariko haka amatara yera aboneshereza ico kibanza hari ububati bubitsemwo ibitabo vyinshi cane n'imeza imwe iriko imashini nyabwonko n'intebe zibiri.

Kabura ibigiriye inama y'ukuntu yokwiteza imbere aca arangura utuntu abanyeshure bakoresha mu kubika impapuro, dufise amabara atandukanye : ayirabura, ayatukura, ayasa n'ubururu n'ayasa nicasi kibisi.

Ishuri ritoya riherereye neza na neza mu ntara ya Makamba, ikirasi c'ishure kirimwo intebe z'ibiti zipanze ku murongorongo, hari imirongo itatu, imbere ikibaho kirirabura.

Kabura, umwana yiga umwaka wa gatanu bamutumye ibikoresho akoresha mu cigwa c'ibiharuri na cane cane iyo ariko aracapa, hariho ikaramu y'igiti nutundi dukoresho agaca murongo n’ibindi.

Ububiko bw'ibitabo buri muri kaminuza nziza cane y'Uburundi iri ku Mutanga, har' ibitabo vyiza vyinshi bifise amabara atandukanye, ayatukura ,ayasa n'umuhondo ayirabura ,ayera.

Ikibanza gisa neza cane ariko hakamwo amatara abiri bagikoreramo ubushakashatsi gifise ibintu vyinshi ububati bwo kubikamo bufise amabara yera na yubururu.

Uburaro bw'ishuri ryiza cane iri mw' ijenda, ibitanda bitatu, hari n'imikeka itatu nutwo biseguza, n'igifuka idirisha, hari ibara ryera cane n'itara ririko riraka.

Ishure ryiza cane rya kaminuza ryitiriwe umuco ,hari ikirasi kirimwo intebe nyinshi gose zifise amabara atandukanye harimwo iyisa n’ubururu ,uruhome rusize ibara risa n’ubururu, hariko haka n’amatara yera.

Ikibanza ciza cane giherereye neza ku Mutanga, inzu igeretse kabiri, imbere hari igiti giteye gifise amabara atandukanye, hari akazuba kariko karaka karasira ku ruhome.

Mu biro vy'umuyobozi w'ishuri ryiza rya Kivoga afise akabati karimwo ibitabo bitandukanye akoresha mu kurongora iryo shuri, irapanze neza ifise n'amabara atandukanye.

Ububiko bw'ibitabo buri muri kaminuso nziza cane y'uburondi ubishinguye neza bipanze ku murongorongo ico keneye urakibona ata kiynuna kimwe kigusovya.

Ikibanza ciza cane ihereye neza na neza mu gasikebuye bagurishirizamwo dukoresho tw'abana bakoresha mu kwikinisha dusa neza dufise amabara atandukanyi ayatukura ayasa n'ubururu ayirabura n'iyindi.

Butoyi kw'ishure bamutumye agakoresho bakoresha mu bushakashatsi kameze nk'umubirikira karanditseko ivyandiko vyirabura hejuru hasi no hirya hari akabara kirabura.

Ikibanza gitega umucanye c'imwidagaduro gifutse hejuru bagikiniramo umupira w'amaboko hacavyemwo utuntu dusa ni'ibara ritukura ibara risa n'umuhondo ibara risa n'ubururu no tundi twera.

Ikibanza ciza cane c'ububiko kiri ku Mutanga kibitsemwo ibitabo, hari imeza zibiri ziriko impapuro n'ikiranga minsi n'ibindi, hacanye amatara yera.

Ikibanza ciza cane, harimwo ahantu abantu bakinira umupira w'amaboko, inyuma hateye ibigazi bibiri, urupangu rwabo rusize ibara ryera.

Ishuri ritoya rya kijambere, riri neza na neza mu Nyabugete, ikirasi kimwe kirimwo intebe nziza zifise ibara ritukura zipanze ku mirongo, hari n'ibibambazi vy'ivyuma n'itara riri hejuru.

Ububiko bw'ibitabo, buri muri kaminuza, nziza cane, y'Uburundi, iherereye kumutanga; bipangapanganyeko neza, bifise amabara menshi, atandukanye; ayera, ayatukura, ayasa n'ubururu, ayasa n'umuhondo; hariko haraka itara, indani.

Kuri kaminuza y'igihugu c'uburungi konninshi ukunda kubika ibitabo, kuko birafasha abantu benshi ku kabura ubwenge birapanze neza biboneka ko birimwo uwutore n'ubutwari kubabi ibiza.

Igikoresho abafundi bakunda gukoresha iyo bariko barubaka, bacambara ku mutwe, gifise ibara ryera, gifise n'utundi tugozi twirabura, handitseko utwandiko dufise ibara ryirabura.

Ikibanza ciza cane kirimwo inzu isakaje amategura, imiryango ifise ibara isa n'ubururu, imbere hari kibanza c'imyidagaduro abana bakunda gukoresha kirimwo uruvuma.

Ishure ryiza cane, riri mu Nyakabiga, rifise ikibanza, abanyeshure baza gukoreramwo ubushakashatsi; hari imashini nyabwonko nyinshi cane, n'intebe bicarako, hari amatara, hari uruhome rwera.

Ikabutura n'agapira ifise amabara atandukanye iritukura irisa n'ubururu n'igera agapira kanditse ko inimero zine kandi bishashe hasi.

ibitabu vyinshi bigerekeranije , biri ahantu hera, bifise amabara atandukanye, hari ayatukura, ayasa n'ugwatsi rubisi, ayasa n'ubururu, ayasa n'umuhondo.

Ishure ryiza cane rya kaminuza riri neza na neza mu gisagara ca Bujumbura ryitiriwe ikiyaga Tanganyika, ikirasi kimwe kirimwo intebe z'ibiti zivanze n'ivyuma, imbere hari ikibaho cirabura.

ikibanza ciza c'imyidagaduro .Kiri neza na neza hagati mu gisagara ca Bujumbura gikoresha abantu bakwina umukino w'amaboko hirya gatoya hari ibiti bisa neza bifise amabara asa n'ubwatsi rubisi.

Ikibanza kinini cane kirimwo ikibuga c'imyidagaduro bakiniramwo umupira wamaboko, haruhande hari inzu nziza igeretse gatatu yubakishijwe amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru, harimwo n'utubara twera.

Kaminuza nziza cane y'ubuvuzi y'uburundi ihererere neza neza mu kamenge ikirasi kimwe kijanke mu gisata n'ubuhinga abanyeshure bariko barakora bivanye n'ivyo bagiye bigishwa.

Ishure ryigisha ubuvuzi riherereye neza na neza mu kamenge rifise ikirasi bakiriramwo ubushakashatsi. Abanyeshure bagiye gukora ubushakashatsi bambaye impuzu zera mu ntumbero yo kwikingira.

Ishuri rya kaminuza riherereye neza na neza mu Kamenge, rifise ikirasi c'ubushakashatsi kirimwo abanyeshuri benshi cane. Hari abigisha babiri bariko barabigisha bambaye impuzu zera, n'abanyeshuri nyene bambaye impuzu zera, muntumbero yo kwikingira.

Ikirasi c'ububiko kirimwo ibintu vyinshi cane, imashini nyabwonko, ibitabo birundanye hirya nino, intebe imwe iri iruhande ifise ibara ryirabura n'ikibaho cirabura.

Iido ryiza cane riherereye neza na neza mw'ijenda ryitiriwe imitumba n'inyenyeri hari ikirasi kimwe abanyeshuri bakoreramwo ubushakashatsi ku meza hari ivyo bakoresha fise amabari atandukanye ayatukura ayasani urwatsirubisi na yasa nubura.

Kadoyi n'umudandaza w'inyama mu ntu mbero yiwe yo kudandaza ibidandazwa vyiwe neza yigiriye umugambi wo kugura umuzane ukoreshwa n'amatara kandi werekana ibiharuro vyo kandi ntiwihenda.

Kaminuza y'Uburundi iherereye neza na neza mu Kamenge, ifise ikirasi gisize ibara ryera ku mpome, imbere hari ikibaho cera, hejuru hasize ibara ryera n'ahandi hantu bakorera ubushakashatsi, hari utumeza twinshi.

Ishuri ryisumbuye rya kaminuza, riherereye neza na neza mu Kinindo, rifise ibirasi vyinshi, kimwe kirimwo abanyeshuri batatu bariko bakora ubushakashatsi, ku bijanye n'ivyigwa bize mw'ishuri. Baratwenga, biboneka ko baryoherewe ico cigwa.

Ishuri ryiza cane riherereye neza na neza mwi Jenda, ryitiriwe Inyenyeri n'Imisozi, rifise ikirasi abanyeshuri bakunda gukoreramwo ubushakashatsi, cubatswe ku buhinga, hari imeza nyinshi zubatswe n'imisima, n'ububati bwinshi bubitsemwo ibikoresho, bivanye kimwe kimwe ico gikora.

Kamikazi ni umuganga mwiza cane w'inshabwenge yize muri kaminuza y'igihugu, ariko akora ubushakashatsi akoresheje imashini nyabwonko, ariko arandika mu gitabo ciwe ivyo yabonye.

Ishure rya kaminuza ryitiriwe Umuco riherereye neza na neza mu Kinindo, hari inzu z'ubushakashatsi zigiye zitandukanye, ikirasi kimwe kirimwo ibikoresho bigiye bitandukanye harimwo imashini nyabwonko n'ibindi.

Ishuri ryiza cane riherereye imwaro abanyeshuri bagiye mu kirasi basanze bakoreramwo ubushakashatsi umwigisha ari imbere, ariko arabasigurira ibijanye n'ubwo buhinga.

ikibanza ciza cane giherereye muri kaminuza yu Burundi, ikirasi kimwe kirimo abanyeshuri babiri bambaye impuzu zera nizirabura umwe ariko araraba umuti agira koreshe n'ubundi ukonyene .

Ikibanza ciza cane gifise ibara ritababaza mu maso imbere hari imashine niniya inyuma hari intebe zipangapanzeko n'amameza, ariko imashine nyabwongo.

Buname n 'umunyeshuri yiga kw'ishure ryisumbuye ry'i gitega mu cumba iwe hari akameza n'intebe akunda gukoresha iyo ariko arasubiramwo ivyigwa hirya yiwe yaraguze n'akabati abikamwo amakaye , impapuro n'ibindi.

Mu nzu ya Kabura, hari ibintu vyinshi, bitangaje, bitandukanye; mbere, afise n'ububiko bw'ibitabo, bupanze neza rwose; harimwo ibifise, amabara atukura, ayera, ayasa n'ubururu, n'ayasa n'urwatsi rubisi.

Ikimaza kiza cane kibikamwo ibitabu abanyeshuri bagenda bakoresha kuri kaminoza yitiriwe u muco hejuru hasize iranga igera hari n'ikantu gatanga umuyaga kugira ngo iyo bariko barasoma ntibashuhirwe.

Ishuri rya kaminuza yu Burundi, riherereye neza na neza ku Mutanga, bufise ikirasi kimwe kirimwo ububiko bw'ibitabo, bufise amabara abiri atandukanye, iryera, iryirabura, birapangapanze kuva hasi gushika hejuru.

Ishure shingiro riherereye neza neza i mwaro rifise ikirasi c’abigisha bateguriramwo ibibazo canke bicaramwo, har’intebe imwe yegereye ko n'akantu gatanga umuyaga n'iyindi meza imwe ifuseko igitambara gisa n'umuhondo.

Ishuri ryiza ry'akarorero riherereye neza mu gisagara ca Bujumbura, ry'ababirigi, rifise ahantu babika ibitabo, ni imbere, mbere hari n'imashini nyabwonko imwe n'intebe bagenda bicarako iyo bari muri ico gikorwa.

Inzu isakajwe amabati yubakishijwe amatafari kuva hasi gushika hejuru indani hari ibitabo bibitse bipangapanze kandi hari nutumeza twinshi kimwe kari ko ibitambara n'igitabo hejuru.

Umuyobozi w'ishuri rya kayanza aheruka kwiyumviya ukuntu abanyeshuri bomenya ukuntu batunganya ivyigwa byabo, yabaguriye udukaye dutandukanye , n'utundi bazabarandikamo ukuntu biga ku munsi ku munsi.

Kw’ishure ritoya, riherereye neza na neza, ku Musaga, ryitwa Bwirukiro, rifise ikirasi kimwe, cigamwo abana, bimenyereza; hari igipapuro, kiriko ibikoko vyinshi, bifasha abana, kumenya amazina yavyo.

kwishuri ryiza cane riherereye neza na neza mu gisagara ca bujumbura , ikirasi kimwe cubakishije amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru, ikibaho kirirabura canditseko n'ingwa yera, imbere hari intebe imwe n'imeza.

Ryiza cane ritoya riherereye neza na neza mu Kinindo ku mpome hasize ibara ryera risakaje n'amabati afise ibara ryirabura hagati hateye utwatsi dusa neza tuboneka ko batuvomera.

Abana b'abakobwa bafise imikino itandukanye myinshi bagenda bakina, ubu bariko barakina utubuye badushira mu kinogo babiri bafise imicungwe mu ntoki, umwe yambaye agakanzu kariko udushugwe dusa neza.

Mu nzu ya Buname hari agakoresho gafise amapine ane gatekeyemwo imiti y'abana, ibikoresho bakoresha mu guha amata abana, ibitambara bafukisha umwana n'ibindi vyinshi.

Kukuru bamuguriye uduhuzu dusa neza cane dushashe hasi dufise atubara dutandukanyi iyirabura nirisanuburo nakandi kera gataboneka neza ni kabutura hamwe n'agapira.

Ikibanza c'imyidagaduro ,ibivuma bibiri bisa n'umuhondo hasi hateye ivyatsi bisa n'urwatsi rubisi ,ingazi ziduduga hejuru, hakaba hakikujwe n'ibiti bininiya bifise imitoto isa n'urwatsi rubisi.

Bukuru kw'ishure yigako bamutumye ikaramu z'igiti bakoresha mu gucapa zifise amabara atandukanye ayera , ayatukura, ayasa n'umuhondo, ayasa n'urwatsi rubusi ,ayirabura n'ayandi.

Kabudesiya, ni umunyeshure, yiga kw'ishure nziza cane, iri i Buhoro, bamutumye udukoresho tw'ishure, bakoresha mu cigwa c'ibiharuro, mu gucapa harimwo, ikaramu y'igiti, agafutisho, biri kw'ikaye hejuru.

Ikibanza kirimwo inzu zitatu zose zubakishije amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru. Zose zisakajwe amabati imbere hari igiti gishamwo irya n'ino ciza cane.

ishure ryiza cane riherereye neza na neza hagati mu gisagara ca bujumbura imbere impande y'umuryango hari igiti gishamitse irya nino munsi yaco hari umuntu ariko aranyonga ikinga hagati mu kibuga nta kintu na kimwe gihari

Ishure shingiro riherereye neza na neza mu ntara c'ibitoke rifise akazu kasi gumwe kubaka ijru n'amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru gafise imiryango itandatu ifise ibara risa n'ubururu.

Ishure ry'uburaro biherereye neza neza mu ntara ya kamayanza abanyeshure banikiye impuzu zabo ku mugozi zifise amabara atandukanye ayatukura ayasa n'ubururu ayera na yandi.

kabura imu mwameriga mumwaka wa kabiri aheruka kuja mu itombora atombora ku dusakoshi dutandatu dufise amabara atandukanye irisa n'umuhondo irisa n'iritukura n'utundi twinshi

Ishuri shingiro riherereye neza na neza mu ruziba, ikirasi cubakishijwe amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru, ikibaho canditse ko ikibazo abanyeshuri bakora.

Ikibanza ciza cane c'ishure giherereye neza na neza hagati mu gisagara ca Bujumbura hagati mu kibuga bahazanye intebe nziza cane z'ibiti zipangapanze ku murongo imbere yaho hari imodoka zibiri zihagazeho.

Kw'ishure yisumbuye iri hagati n'ahagati mu gisagara ca bujumbura risa neza cane rifise ibirasi vyubahishijwe n'amatafarahiye kuva hasi gushika hejuru bifise n'ikibanza c'imyidagaduro kirimwo ikibanza bakiniramwo umupira wamabowa.

Ishure ryiza cane riherereye neza na neza mugisagara ca bujumbura ryubakishijwe amatafari ahiye Kuva hasi gushika hejuru hamanitse umukubuzo hariho umwango ufise ikiyo.

Ishuri ritoya riherereye neza na neza mu ntara ya Mwaro hari umwigisha yambaye amahereni ahetse umwana mu mugongo ariko yigisha abana ukuntu bandika mu mirongo.

Ikibanza kiri ku ishure gihitiriwe abafaransa c'imyidagaduro cicaramwo abantu benshi kandi gisakaje n'amabati n'ibyuma hirya hateye ibiti vyinshi bitotahaye.

Ishure shingiro riherereye nezaneza mu gisagara ca Bujumbura mu Nyakabiga imbere risize ibara ryera hacafyeko abana babiri bariko baja kw'ishure bazungurukijeko n'ivyandika bisa n'ubururu.

Ishure shingiro riherereye neza na neza hagati mu gisagara ca bujombora rifise ibirasi byinshi cane risakaji amabati afise baragirabura hagati hari ikiti kininiya cane gishamikiye hiryanino gifise amabiri asufise urwatsi rubisi.

Ikibanza c'ishure giherereye neza na neza mu ntara y'a makamba, hirya hari akazukamwe kaboneka ,impande hari igiti civoka gitotahaye gisa neza ,hasi harunze amabuye n'utwatsi dusa neza

Ishure rifise ibirasi bibiri ifise imiryango itukura ryubakishijwe n'amatafara ahiye kuva hasi gushika hejuru risakajwe n'amabati afise ibara ryirabura imbere hariho umuntu ariko ararengana yambaye impuzu zera.

Ishuri shingiro rihereye neza na neza mw'iJenda, ryubakishijwe amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru, ikirasi kimwe, kirimwo abana bariko bariga, bicaye Ku ntebe z' ibiti. Babiri babiri bicara Ku ntebe.

Ibitaro vyitiriwe umugana wa kayede bisakaje amabati ya kera vyubakishije amabuye guhera hasi gushika hejuru bifise imiryango itukura hasi harashashe

Ishuri ritoya riherereye neza na neza imwaro rifise imiryango isa n'ubururu idirisha risa n'ubururu hamwe n'ikibambazi gisa n'ubururu, bifise ubukarabiro imbere abana bakarabiramwo mu gihe babavuye mu bukazu kubwiherero.

I kirasi kimwe gihereye kw'ishure giherere neza neza ku musaka itwa bwirukiro cubakishijwe amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru hari ikibaho canditseko ibiharuro mu gifarasa.

Ishure shingiro rihereye neza na neza mu rutana, ikirasi kimwe gifise umuryango usa n'ubururu n'idirisha risa nubururu indani hari intebe nyinshi zipangapanze ku murongo hari n'ikibaho gifise ibara ryirabura.

Kw' ishure ryiza cane riherereye neza na neza ku musaga ry'ababikira ryubakishijwe amatafari kuva hasi gushika hejuru rigeretse rimwe hari n'utubara twera duca hagati hirya hari igiti gishamitse.

Ishure ryiza cane riherereye neza na neza mu ntara ya kabanza yubakishijwe amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru imbere hari umuntu yicaye mwibarabara, kandi, ariko arabahirya.

Ikibanza ciza cane c'ishure shingiro riherereye neza na neza mw'ijenda, hari abanyeshure bambaye umwambaro wabo usa n'ubururu n'ikabutura ya kaki. Hari n'abandi benshi batambaye uwo mwambaro.

Ishuri rya kaminuza riherereye nezaneza hagati mu gisagara ca bujumbura hari abanyeshuri bari mu kirasi bamwe bafise imishatsi y'abazungu n'uwundi afise imishatsi isanzwe imbere handitse ibiharuro vyinshi ku kibaho cirabura.

Kadoyi n’umunyeshuri yiga kw'ishuri shingiro ryitiriwe umweranda teleziya, ari udukoresho tw'ishure dutoduto hariko ni inkarampo y'igiti ni udufutisho nutundi twishi dufise amabara atandukanye.

Ishure shingiro riherereye neza na neza I Mwaro rifise imibako nyinshi zitandukanye imwe yubakishijwe amatafari ahiye guhera hasi gushika hejuru ikaba isakajwe n'amategora izindi zibiri zubakishijwe n'amatafari ariko zisakajwe amabati.

ku ishuri ryiza cane iherereye neza neza mu ntara ya buronga hari ikirasi kimwe kirimo ibitabo byinshi abigisha batoreramo ibibazo hari intebe zibiri n'imeza zitanu zikeretse ko ibitabo

Ikibanza ciza cane c'buraro abanyeshuri bararamwo. Hari ibitanda vyinshi vyiza bibiri bibiri biragerekeranije. Vyinshi bisasheko amashuka yera.

Ishure shingiro iherereye neza na neza i bujumbura, ryubakishijwe amatafari guhera hasi gushika hejuru, imbere kuko ibaho handitse urutonde abanyeshure bagenda bakoresha iyo bariko bariga.

Kw'ishuri shingiro ritoya riherereye neza na neza mu gisagara hagati ca bujombora ikirasi kimwe kirimo utumenyetso abana bakoresha mu kwiga n'abana batoya biga umwaka wa mbere.

Kw'ishuri ritoya riherereye neza na neza mu kinanira ifise abanyeshuri benshi cane bambara umwambaro usa n'ubururu n'ikabutura ya kaki bamwe bafise udusaho twabo n'ubundi afise igisafuriya mu ntoki.

Ishuri ryiza cane itoya ihirereye ineza naneza mu ntara imukanba ryubakije amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru amadirisha n'imiryango afise ibara ritukura mbere ahagaze umuntu umwe yambaye inkofero yirabura n'ikinga ryiwe ha ruhande.

Ishuri ryiza ryisunguye, riherereye neza na neza mu Kayanza, ikirasi kimwe abigisha bakunda gukoreramwo gifise umuryango wera n'amadirisha yera, cubakishijwe amatafari kuva hasi gushika hejuru.

Ishuri shingiro riherereye neza na neza mu ntara ya cibitoki rifise ikirasi isize amabara abiri atandukanye iry'irabura hamwe ni ryera. Umuryango usize ibara risa n'urwatsi rubisi hariho n'intebe zifise amabara atandukanye ay'atukura na yasa n'urwatsi rubisi nayandi.

Ikirasi kiri kw'shuri rya kaminuza yitiye umuco riherereye neza na neza mu gisagara ca bujumbura mu kinindo, umunyeshure yicaye ku ntebe ikozwe mu mbaho n'ivyuma.

Kabura ni umwana yiga mu mwaka w'indwi kw'ishure ryiza cane iherereye neza na neza i Mwaro, ariko yiga ibiharuro imbere yiwe hari igitabo n'ikaye, afise n'ikaramu ifise ibara risa n'umuhondo.

Ikibanza ciza cane kiri kw'ishure ritoya riherereye neza naneza imwaro hari imbere igiti gifise amashami menshi cane afise amabiy'imitoto asa n'urwatsi lubisi n'ayandi n'imitoto ibenje.

Ikibanza ciza cane cubakishijwe n'amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru, gisize n'amarangi agiye atandukanye. Hari iritukura hari irisa n'ubwatsi rubisi hari n'irisa n'umuhondo. Isakajwe amabati.

Ishure ryisumbuye riherereye neza naneza mw'igenda ikirasi kimwe gifise intebe z'ibiti hejuru hageretse udukoresho abanyeshure bakoresha mu gucapa harimwo ikaramu y'igiti impande hari n'igitabo basoma.

Ko ishure ishingiro riherereye neza na neza ingozi hari abanyeshure bari mbere yayo rifise amadirisha y'ibiti imiryango y'ibiti yubakishije amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru.

Mariko aheruka kwubaka insu ziza cane iherereye neza neza mu nyobugete igeretse kabiri indani hariho ingazi ziduga hejuru utarashika hejuru hariho akadobo gatukura.

Ko'ishuri ryiza cane ryisomboye iherereye neza aneza gusinanira rifise ikirasi gisize impome zera idisha na ryone rirera harapanze intebe indani ku murongo zikozwe mu giti hariko ibitabo bibiri bibiri ku ntebe.

Ishuri ryisunguye riri mu kivoga, hari ikirasi kirimwo intebe zipangapanganyeko, zikozwe mu biti, yubakishijwe n'amatafari kuva hasi gushika hejuru, hari idisha rimwe.

Ishure riri i Kampima hari ikirasi kimwe kirimwo abana batatu bambaye umwambaro wa kaki, ikibaho kirirabura, imyamba n'iyibiti, hasakaje amabati yera.

Inzu ya Buname yataye isize akarangi kirabure hasi yubakishijwe amatafari ahiriye kuva hasi gushika hejuru ifise amadirisha yirabura n'imiryango .

Ibiro vy’umukuru wishure ryiza cane biri neza na neza i Makamba ry'ubakishijwe amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru .Umuryango ufise ibara ryera.

Ishuri ryiza cane riri mu ntara nziza cane ya Buronga. Rifise imiryango isa n'ubururu, amadirisha yayo ni abiri abiri ku kirasi. Hari umureko uzan'amazi uyashira mu kintu, kugira ngo abana baze barakaraba.

Ishure riherereye neza na neza mu ntara ya Burunga, hari ikirasi c'ishure kirimwo intebe z'ibiti zipangapanze ku mirongo, inyuma hari akabati umwigisha abikamwo udukore.

Kw'ishure ritoya riherereye mu ntara cankuzo hari abana batonze kw'idarapo. bambaye impuzu za kaki n'abigisha babo imbere.

Mu ishuri ryiza ry'abafarasa riri mu gisagara ca bujumbura hari ibiti biteye bicamikiye higya n'ino n'abanyeshuri bariko barasoma ivyo babahaye, kandi biboneka ko babinezererewe.

Ishure rigeretse gatatu imbere hari i Darapo ry'Igihugu hasi hari abanyeshuri bamwe barangamije hejuru abandi bari hejuru bariko baramanuka baca ku ngazi.

Ikibanza giteye igomwe gishajije, hateye impande n'impande udushurwe tugenda tubangabanganywe harimwo akabarabara gaca hagati, harateye n'utwatsi dutotaye biboneka ko batuvomerera.

Ikirasi kiri kw'ishuri nziza ya Cibitoke gifise umuryango utukura, hejuru yawo hariho ahantu haca umuyaga kugira ngo abanyeshuri ntibashuhirwe, cubakishijwe amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru.

Kw'ishure ritoye riherereye I Rwibaga umutumba wa buhoro hari ikirasi kirimo urubaho rufise ibara ryirabura haruguru hacafyeko urupapuro ruriko amasaha.

Ishure ryiza cane, riherereye mu ruyigi, ikirasi kimwe kimwe gifise amadirisha abiri, n'umuryango umwe usize ibara risa n'ubururu, imbere hari ikibuga c'imyidagaduro c'abantu bakina umupira w'amaboko.

Utuzu t'ubwiherero dufise imiryango itatu umwe urirabura uwundi na we uibunekako ushaje uwusakajwe amabati uwubakishije amatafare kuva hasi gushika yoie.

Ishuri ryiza cane riri mu gisagara ca Bujumbura ryitiriwe abamarayika, hari urupangu kuriko ivyandiko vyerekana iryo shuri. Rigeretse kabiri ryubakishijwe amatafari kuva hasi gushika hejuru.

Ishure ryiza cane, riherereye hagati na hagati mu gihugu, i Gitega; rijejwe abantu batavuga, n'abatabona; hubatse inzu, y'amatafari ahiye, kuva hasi gushika hejuru; ku ruhome, hari icapa, kiriko indome z'abantu batavuga.

ishure ritoya riherereye neza neza kumusaga abana batoya biga mw'ishure y'intango bambaye udukofero dutukura harimwo n'akabara kera umwigisha wabo yambaye igikanzu gitukura n'igikofero cera afise n'ica abana bakinisha mu ntoki

Igito cabomaguritse cahibwe nta mazi akiza hirya yaho hateye ibitoki vyinshi hari n'inzo igeretse rimwe ifise ibaragera n'iyindi haruhande yubakishijwe n'amatafari kuva hasi gushika hejuru.

Ishuri ryiza cane ry'ababirigi riherereye neza naneza mu'gishagara cabu ujumbura imbere hari abana batatu barikubabika amasakoshi yabo umwe n'umuzungu ababiri n'abirabure n'amasakoshi afise amabara atandukanye.

Ikirasi c'ishure kirimwo abanyeshure batatu, ikibaho kirirabura, umwigisha ariko arabigisha mw'ishure ahetse umwana yambaye impunzu zera.

Ishure ryiza cane riri mu Kigobe, rifise amabara yera asize ku kibambazi, imiryango n'amadirisha isize ibara ryirabura, imbere hari intebe y'igiti ibonekako ivunitse.

Kw'ishure ryiza, rya Rugeregere, hari ishure, ririmwo intebe, zipangapanze ku mirongo; ikibaho cirabura, akabati karimwo ibikoresho, umwigisha akoresha.

Ishuri ryiza cane ihereye neza na neza mu ka menge abanyeshure bambara impuzu zera ni zirabura, ariko baragenda bataha, kuko amasaha yo gutaha yageze.

Kw'ishure ritoya cane riherereye neza na neza ku Musaga, ikirasi kimwe kirimwo ibikoresho abana batoya bimenyereza bakunda gukoresha, hacafyeko ibiharuro bitandukanye, umunani, gatanu, ubusa.

Mu biro vyu mu buyobozi arongoye ishuri ryiza cane ritoya riherereye I Rwibaga hari ikirangaminsi kiriko umuntu ariko aratwenga hari ko amabara atukura na yera.

Ibitaro vyiza cane vyitiriwe umwami karede hari utuzu tubiri tw'ubwiherero dusize ibara risa n'ubururu hirya gatoya hateye ibiti vyinshi vyiza bitotahaye hamwe n'ivyatsi bitotahaye.

Urupangu rwiza cane hari utubuye dushashe neza hari imodoka iduhagazemo impande hari igiti gishamitse gisa neza gifise amababi asanurwasi rubisi.

Ikigo kiri mu buyenzi cubakishijwe amatafarI kuva hasi gushika hejuru ,imbere hari abana batatu bariko barakina bicaye mu kantu kameze nk'akazu gasakajwe amabati .

Ishure ryiza cane, ryitiriwe Abafaransa ,riherereye neza na neza ,mu gisagara ca Bujumbura, hari kirasi gifise, amadirisha abiri, n'intebe nyishi cane, zifasha Abanyeshure kwiga neza.

Ikirasi c'ishuri kiri kw'ishuri nziza ya Cibikoki, har'intebe nyinshi cane zipanze kumurongo, amatara abiri atarik' araka , urubaho rwirabura , isize irangi ryera.

Urupangu rwiza cane ruherereye mu kamenge hejuru haca urutsinga gw'amatara imbere hari akazu kararamwo umunyezamu iruhande hari intebe atanumwe ayicayeko.

Isoko nziza cane iherereye neza na neza aho bita i gwibaga ,har’abantu benshi batandukanye habonekamwo ama matera ashashe kuruhome afise amabara atandukanye ayatukura, ayera, nayandi menshi.

Ku Ishure ryiza cane riherereye neza rya neza hari imeza iri mbere y'intebe itanumwe azicayeko iboneka ko atamwigisha yatonze ikibaho kirirabura kandi hasi asize ibara rituku.

Kadoyi n'umunyeshuri yiga kw'ishuri ry'ubuhinga riherereye neza na neza mu Kanyosha, agira acape afise amabara menshi akoresha mu gucapa, hari n'ibikoresho vyinshi birundanye ku meza agira akoreshe.

Ishure ryiza cane ryitiriwe abafaransa, hari abana benshi b'amoko menshi, abera, abirabura, bambaye imipira y'ubwoko itandukanye, hari iyera, iyitukura, iyisa n'urwatsi rubisi.

Ishure ryiza cane ry'intango riherereye neza na neza mu ntara ya cibitoki mu rugombo rifise imiryango isa n'ubururu n'amadisha abirabiri ku kirasi risakajwe cose n'amabati.

Uruhome rw’ishure riri mw’i Jenda ruriko icapa cerekana inzu, imeza, imodoka, igiti, ikinga n’igikombe co kunywa amazi, rwubakishije amatafari.

Ishure ryisumbuye rihereye neza na neza i makamba rifise ibirasi vyinshi bitonze ku murongo hagati hari ikibuga kigaragara imiryango y'ibirasi ifise amabara abiri ryirabura hamwe n'iryera.

Inzu nziza iteye igomwe ifise ibara ritukura ku gihome c'inyuma isakaje amabati yera aboneka ko ari mashasha. Imbere yaho hari ikibuga kigaragara ata kintu na kimwe kimwe.

Kw'ishure ryiza cane riherereye neza na neza mu ntara ya Gitega, rifise ikirasi kirimwo ikibaho cirabura, hari n'utumeza dusa neza n'intebe zifise amabara atukura, imbere hari imeza zibiri n'agatebe kamwe, umwigisha ashobora kwicarako.

Kw'ishuri ry'ekarorero birereye meza naneza igitega abana bambaye impuzu nziza cane bamwe bambaye imipira abandi amashati umwigisha ahagaze hagati, ariko arabigisha bicaye umwe umwumwe ku ntebe yiwe.

Inzu yabuna me yubakishijwe amatafari ahiye ku va hasi gushika hejuru hagati asize utubaratwera ifise umuryango utukura n'idisha ifise ibara ryirabura risakajwe amabari.

Ishuri ryisumbuye riri hagati mu gisagara ca bujungura rifise ibirasi vyinshi ifise inyubakwa igeretse kabiri ruhakishijwe amatafari ahiye guhera hasi gushika hejuru rifise amabati atukura hagati hacamwo amabara yera na yasa n'ubururu.

Kw'ishuri ryiza cane shingiro, riherereye neza na neza mw'Ijenda, rifise ikirasi kimwe, kirimwo akabati n'intebe zipanze ku murongo, ako kabati gafise amagufuri abiri, gafise ivyumba bitatu bitandukanye.

Umurimo wu bunani butotaye cane urimwo ibitegwa bigiye bitandukanye hari ibitoki, imyumbati abanyeshuri bariko barahucamo biga kuri kaminuza y'uburundi mbere bariko barakurikirana ivyikwa vy'uburimyi.

Kabura ni umunyeshuri aciye ubwenge cane yiga kw'ishure ryisumbuye riherereye neza na neza ku Mutanga, afise ibitabo bibiri ariko yandika akoresheje ikaramu y'igiti.

Ikirasi gifise amabara abiri atandukanye hasi hasize ibara ritukura hejuru iryera imbere hari ikibaho cirabura canditseko n'ingwa yera hari imeza ikozwe mu giti.

Ishuri ryiza cane ryisumbuye riherereye neza na neza i Mwaro. Rifise ikirasi kimwe kirimwo intebe zipangapanze neza, zikozwe mu biti. Imbere har'ikibaho cirabura canditseko ingwa yera.

Ishure ryisumbuye riherereye neza neza i Mwaro ryubakishije amatafari kuva hasi gushika hejuru. rifise idirisha atabiyo biriko, risize ibara risa n'ubururu indani hariyo intebe zavunaguritse.

Ishure shingiro rihereye neza na neza mu ntara ya Cibitoki, imbere hari ibigazi bibiri, hari abana babiri bambaye umwambaro w'ishure usa na kaki, imiryango isa n'ubururu.

Kabura n'umunyeshuri mwiza cane yiga kandi akunda gusoma rero ariko yandika ivyo yabonye mu gitabo aheruka gusoma acaza arashiraho utubara tugiye dutandukanye ku majambo yagiye atumva.

Kw' ishure ryisumbuye riherereye neza na neza mu rutana imbere hateye uduti twinshi twiza hirya yaho hakikujwe n'amabuye iyo nzu yubakishijwe amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru.

Ishuri ryisumbuye riherereye meza na neza hagati mu gihugu igitega hirya nino hateye uduti dutotaye twiza cane n'utwatsi, hari inzu z'amabati atukura tubakishijwe amatafari kuvasi gushika hejuru.

Kw'ishuri ryisumbuye rya kaminuza, riherereye neza neza mu Kigobe, rifise inyubako y'ikirasi kimwe, kirimwo abanyeshuri bariko bariga, umwe wese yicaye ku ntebe yiwe, imbere hari umwigisha, ariko arabasigurira akoresha imashini nyobwonko.

Ishure ryiza cane riherereye neza naneza hagati mu gihugu nkitega rubakishijwe amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru amadirisha yayo n'imiryango afise ibara ryera imbere hari ikibuga kirimwo utwatsi tourise.

Ishure ryiza cane riherereye neza na neza mu buyenzi, abanyeshuri bashajije bambaye impuzu zisa nubwatsi tubisi hejuru baritwikiriye womenga n'ababikira n'utuntu dusa n'utwera.

Za c'ishure yababikira giherereye neza na neza mu kinanira cubakishijwe amatafari ahiye guvasi gushika hejuru inyubaka igeretse gatatu harimwo no tubara dusize twera n'imireko y'amazi.

Kapitorina n'umunyeshuri aciye ubwenge cane, yiga kw'ishuri ryiza riri ku Mutanga, ariko yandika amajambo meza cane, kugira ngo azoje kuyavuga mw'ireresi izoba mu misi iza, mbere afise n'inyandiko nziza cane.

Ishure ryiza cane ryisumbuye riherereye hagati na hagati mu gisagara ca Bujumbura, umwigisha ariko araraba abana bariko bakora ikibazo; umwumwe wese yiyicaranye ku ntebe yiwe. Umwe yifutse mu maso biboneka ko vyamunaniye.

Ishuri ryiza cane riherereye neza neza hagati mu gisagara ca Bujumbura ry'ababikira yitiriwe Mikaheri mweranda. Abanyeshuri baho bambara umwambaro wera n'amajipo canke amapantaro atukura hagati mu kibuga nikibuga kinini cane hashobora kuja imodoka nyinshi n'abantu benshi kandi ijyoshure niryiza.

kw'ishure ryiza cane, iherereye neza na neza i Bujumbura mw'i Jenda, hari ikirasi kirimwo ububiko, ibitabo bipangapanze neza cane kuva hasi gushika hejuru, bifise amabara atandukanye: ayatukura, ayera n'ayandi.

Ikibanza ciza cane c'imyidagaduro kiri kw'ishure ryisumbuye riri i Ngozi. Abana bariko barakina umupira w'amaguru. Haruhande hateye ibiti vyinshi, kandi hari n'utwasi dutotahaye.

Inzu nziza iteye igomwe isize amabara atandukanye hasi kutuye hasize ibara ryirabura n'ibara ryera hejuru gato hasize ibarar isa n'urwatsi yubisi hejuru yaho hasize ibara igomba gusa n'umuhondo iyo nzu isakajwe amabaji.

ku ishuri ryiza cane riherereye neza na neza mu ntara ya Butanyerera I Ngozi ryigamwo abahungu, hari ikibanza c'imyidagaduro hakiniramwo umupira w'amaboko.

Isure shingiyo yiza cane riherereye netena neza mw'ijenda umwigisha ari imbere, ariko arabigisha ku rubaho handitse ivyandiko bakoresheje ingwa abanyeshuri bicaye ku ntebe z'ibimbahu.

Kw'ishuri ryiza cane riherereye neza ameza hagati mu ntara yagitega ritehe rigomwe cane hagati mu kibuga hariho utuntu dusa neza dukozwe mw'isima abanyeshuri na bo baho bambara impuzu siirabura n'amashati yera mbere hariho nabambaye imipiya ra yimbeho isana urwatsi rubiria.

Ishure ryiza cane riherereye neza na neza mu kinanira rigeretse rimwe ryubakishijwe amatafari kuva hasi gushika hejuru rifise amadirisha atukura n'imiryango itukura hari n'utubara twera tuza turaca hagati.

Ishuri ryiza cane riherereye neza neza i mwaro rigeretse rimwe ryubakishije amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru isakaje n'amabati imbere hari ibiti vyinshi biteye bishamitse hirya no hino.

Ikibanza ciza cane gihereye neza na neza hagati mu gisagara ca Bujumbura c'ababikira. Hagati har'imodoka nyinshi cane, imwe iriko irajayo ifise ibara ritukura. Hirya hari inyuibakwa nyinshi, hari n'iyigeretse rimwe.

Kw'ishuri ryisumbuye riherereye neza na neza mu ngagara rifise ibirasi vyinshi cane bisize ibara ryera bisakajwe n'amabati yirabura hagati mu kibuga hari idarapo ry'igihugu.

Kw' ishure ritoya riherereye neza na neza mu rutana hari ikirasi gifise ikibaho cirabura gifuse nabi cane ubonako umunyeshuri yakoze ico gikorwa akwiye igihano kuko ntiyakoze akazi kiwe uko kari gategerejwe.

Kw'ishure ryisumbuye ryiza cane isize ibara ryera ku bihome vy'inyuma isakajwe amabati yirabura ku miryango hasize ibara risa n'ubururu hagati hari idarapo ry'igihugu cacu ry'uburundi.

Icumba kirimwo ibitanda bibiri bigerekeranye, kimwe hejuru, ikindi hasi, gifise idisha rimwe, gifutse n'igitambara, hariko haka itara rifise umushwarara wera.

Ishuri ryiza cane riherereye neza na neza i Makamba, hari ikirasi kimwe gifise ikibaho gisa n'urwatsi rubisi. Hari n'abanyeshuri bambaye impuzu zera, umwe muri bo hariko n'ibyandiko vyirabura bariko biga bakoresheje amasanamu.

Kw'ishure, ryiza cane, riherereye mu Ngagara, ryitiriwe amahoro; abanyeshure, bambaye umwambaro wera, n'uwusa n'ubururu; bariko barakora ibikorwa vy'isuku, babagara utwatsi tuhari, dusa n'urwatsi rubisi.

Ikibanza ciza cane c'ishuri shingiro iri hagati mu gisagara ca Bushumbura, yitiriwe Umweranda Mikaheri. Har'ikibuga kigaragara, n'inzu imwe ifise umuryango, yubakishjwe amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru, harimwo n'utubara twera.

Kw 'ishure ciza cane, riherereye neza neza mu gisagara ca Bujumbura, mu kibenga, ikirasi kimwe kirimwo ububiko bw'imashini, nyabwongo zibiri ntizifuse izindi zirafutse.

ishure ryiza cane riherereye hagati n'ahagati mugisagara ca bujumbura yitiriye ababirigi rifise inyubakwa nyinshi cane imwe igeretse kabiri ifise imiryango isa n'ubururu hagati harateye igiti gishamitse hirya no hino hari nudushugwe tuhakikuje.

Kapitoni n'umwana yigafise riyisumbuye riherereye neza na neza impwaro ahiruka kugura akantu kabikamwo impapuro munumvire yo gukingira ibikoresho vyiwe vy'ishure gafise amabara atandukanya ibitukura rigera.

Ishuri ryiza cane rigeretse kabiri riherereye neza naneza mu gisagara ca bujumbura umusaga rifise ingazi zirindani zituga hejuru hari umuntu umwe, ariko araca haca yambaye impuzu isa n'uburura.

Ibibanza bibiri vy'imyidagaduro, bisa neza cane, hari ico gukina umupira w'Amaguru, nico gukina umupira w'Amaboko, hirya gato, ikikujwe n'ibiti bitotaye ,vyiza cane.

Kw'ishuri gihe ryisumbuye riri neza na neza mu gisogara ca bujumbura byitiriwe amahoro ikirasi kimwe ata munyeshuri n'umw arimu ibihome bisize irang igera hari intebe indani zipangapanze ku murongo z'ibiti.

ikirasi c'ishure gityigomwe cane gifisemwo n'amatara hagati cubakishije matafare ahiye kuva hasi gushika hejuru kirimwo intebe nyinshi nziza zipangapanze zikozwe mu biti mbere harimwo n'ikinyembuga

ishure ryiza cane ryisumbuye riherereye neza na neza hagati mu gisagara ca bujumbura rifise ibirasi bine isize amabara atatu atandukanye hasi hasize ibara ryirabura hagati hasize ibara ryera hejuru naho ku mabati hasize ibara risa n'u rwatsi rubisi

Ishure ryiza cane riri hagati na hagati mu gisagara ca bujumbura riherereye neza na neza k'umutanga rigeretse kabiri ryubakishije amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru imbere hariye imodoka zine ziparitseho.

Ikibanza gisa neza kikikujwe n'utwasi dutotahaye. Hagati n'ahagati hari idarapo ry'igihugu hijya hari biti vyinshi kandi vyiza hari udufuko turimo uduti n'utundi duteyemo uduterwa dutandukanye.

Ishure risa neza cane atamwigisha arimo n'umwana arimwo inyuma hari akabati kabitsemo ibitabo . Umwigisha agenda akoresha hari n'amamashini nyabwonko afuse n'intebe atanumwe azicayeko.

Ishure ryiza cane riherereye neza na neza hagati nku gisagara ca bujumbura ryuwakisje amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru hagati n'agati hasize utubara twera isakaje amabati imbere yayo hateye ibiti vyiza cane bitotahaye.

Iura shingiro ritoya riherereye mezana neza mu ntara yabutanyerera ukiundo hari ibirasi vyinshi vyubakishije amatafari ahiye gubera hasi gushika hejuru hari abanyeshuri bambaye umwambaro w'ishuri wa kaki imbere ku kibuga hateye utwatsi dusa n'ugw hatsi bubiza.

Ikirasi cishure giherereye neza na neza muntara ya Rumonge cubakishijwe amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru. kuruhome hacafye idarapo cigihugu cu Burundi ni ryubushinwa.

Ishuri ryisumbuye riherereye neza na neza mu gisagara ca Bujumbura mu ngagara hari umwigisha umwe ariko aca imbere y'ikirasi kimwe gifise imiryango ibiri yirabura risize ibara ryera n'irisa n'ubururu.

Kabura mu ntumbero yo gutunganya ivyigwa vyiwe, aheruka kugura agakaye gasa neza ccane gateye ku buhinga gafise ibara ritukura mbere ashatse arandikamwo utwo akeneye canke ivyo azokoresha ejo kugirango aze ariyibutsa.

Ishure ryiza cane riherereye neza na neza hagati mu gisagara ca Bujumbura ryitiriwe abafaransa ikirase kimwe kirimwo intebe zibiri ku meza imwe hari imbere ikibaho cirabura.

ikirasi cubatse neza cane gifise ahantu haca umuyaga hanini gose cicayemwo abantu benshi umwumwe wese yicaye ku ntebe y'iwe imbere hari umuntu ariko arasigura yambaye impuzu zirabura na kandi kera inyuma y'iwe hari uruhome rufise irangi ryera ahandi hose hari amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru

Ikibanza ciza cane c'ishuri ryisumbuye riherereye neza na neza mu Cibitoki. Rifise ubuzu bwa surwumwe butatu busakajwe n'amabati yera. Ryubakishijwe amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru, hariho n'ahantu bakura amazi.

Kw'ishure ryisumbuye iherereye neza na neza mu ntara ya Cibitoke hari inzu z'ubw'iherero butatu bufise imiryango isa n'ubururi risakaje amabati imbere hari ikibuga kiriko ivyatsi.

Ishure rya kaminuza ryitiriwe ikiyaga Tanganyika riri hagati neza na neza mu gisagara, hari ikirasi kimwe kihurikiyemwo abanyeshure bariko barakurikira umwigisha wabo ariko arabigisha ariko akoresha imashini nyabwonko.

Abanyeshure bo kw'ishure rya Rutegama bicaye hanze ku ntebe zabo. Bariko bakurikira icigwa umwigisha yaje kubereka. Hirya yaho hari uduti dusayangana dusa neza dufise utubabi dusa n'urwatsi.

Ishuri nziza cane ihereye hagati na hagati mu gisagara ca bujumbura igeretse gatatu ivyandiko vyanditse ko bifise ibara ritukura risakaje amabati yera.

Ikigo gikikujwe n'amabuye n'ivyuma gifise imiryango yera myinshi itonze ku murongo isakajwe amabati yakera. Imbere hose hari ikibuga ataco kirimwo.

Ishure ryiza cane riherereye neza na neza i Gitega rifise imiryango isa n'ubururu, umuryango umwe urimwo umunyeshure yambaye impuzu yera n'iyirabura, imbere hari ikinga.

Ikibuga kirimwo idarapo ry'igihugu, hirya gato hariho inzu yubakishije amatafari kuva hasi gushika hejuru harasizemwo n'utubara twera, hirya gato inyuma hari inzu igeretse kane itaruzura neza.

Ikibuga kininiya cane, kirimwo inkungugu, hoja abantu benshi n'imiduga myinshi, hari igiti giteye, gifise amababi menshi, y'urwatsi rubisi, igicu cera.

Uruhome rwiza cane rwubakishijwe amabuye hariko harasirako izuba, hari icapa cerekana iryo shure nziza y'iMakamba ,hateye ibiti vyiza.

Kw'iradiyo nkuru y'igihugu yitwa Kabondo, hariko haba ikiganiro kiriko kiraremeshwa n'umumenyeshamakuru, yambaye umupira ukura n'inkofero yirabura, ipantaro yirabura, bamukikuje, bariko barabaza ibibazo.

Murmonge mugisagara agati ishuri vyitiriwe umwelandaporo ryubakishije neza rifise amabara asa n'agahama ayera rigeretse kabiri, ariko nibiyo ama modoka atwara abanyeshuri, ariko arahagarara atwara e abana kw'ishuri.

Ishure ryiza rya kaminuza ryitiriwe umuco iherereye neza na neza ku Mutanga, abanyeshure bariko baravugana ku bijanye ivyigwa. Umwumwe wese yicaye ku ntebe yiwe.

Kw'ishure ryiza cane, riherereye i Gitega, hari ingazi ziduga cane; iruhande y'aho, hateye udushurwe, impande n'impande, n'ibiti bitotahaye, kugira ngo bisharize aho hantu.

Icumba harimwo igitanda kigerekeranije hariko imikeka ibiri, hariko haraka n'itara hirya gato hariho akameza n'intebe.

Kadoli umunyeshuri aciye ubwenge afise ibikoresho vyose vyo kw'ishuri bikwiye imbere hari igikoresho akoresha mu gukora ibiharoro ikaranku yiwe ifise amabara abiri igera n'igitukuru.

Ishure ryiza cane riherereye neza na neza mu gihosha ryubakishijwe amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru, hari abanyeshure babiri umwe ahindukiye uwundi ariko araba hasi.

Ishure ryiza cane rya karorero ryitiriwe we umweranda mikaheri ryubakishijwe amatafari ahiye guhera hasi gushika hejuru hasi hasize akarangi kirabura hejuru naho hasize akarangi kera.

Ikigo hari imbere imodoka iyoko rarengana hasize ibara ryera nitukura mu muryango hariho umuntu, ariko araza indani hateye ibiti vyiza v'amashami bishamitse bifise amabara asa nurwasi rubisi hariko haka akazuba.

Ishuri ryiza cane ry'ababikira riherereye neza neza mugisagara ca Bujumbura, ryitiriwe Mikaheri Mweranda, abanyeshuri babiri bariko baramanuka ingazi. Umwe yambaye umwambaro usa n'ubururu, uwundi nawe uwirabura n'uwera.

Ishure ryiza ry'isumbuye ryo mu kivoga harimo ikirasi ikirimwo intebe zipangapanganzeko ziboneka ko zapfuye hari izindi zibiri zimeze neza zikozwe mu giti no mu vyuba.

Mbuyi bamutumije ibikoresho by'ishyumiwe akoresha mu cika c'ibiharure mu gucapa bitekeye mu kantu kabonerana gafise amabara atandukanyi harimo barabyubururu ikaramu y'igiti agacamurongo n'ibindi.

Ishure ryiza cane ry'akarorero ritumbereye neza na neza mu Kamenge imbere hari ikibanza c'imyidagaduro bakiniramo umupira w'amaboko n'uw'amaguru, hirya hateye ivyatsi bitotahaye.

Umwana yize kw'ishure ritoya mu Kirundo, ahejeje amashuri yiwe yiyumviriye ico yokora ngo aterere iryo shure aca ayigabira imboneshakure, rero imanitse ku kibaho hejuru.

Urupangu rwiza cane ruherereye neza na neza ku Mutanga, rwubakishije amatafari ahiye guhera hasi gushika hejuru, mu ntango harasize akabara kirabura, amadirisha ariko asize ibara risa n'ubururu.

Ikirasi kiri kw'ishure ryiza cane riri i Mwaro ryubakishije amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru, hari urubaho rwirabura ruriko ikirangamisi kiranga indwi y'abanyeshure.

Ikibuga cimyidagaduro bakiniramwo urukino gw'umupira wamaguru hakikujwe ibiti bitotaye cane bifise amababi asa n'ugwatsi rubisi hariko haraka akazuba abana bagize umuzingi.

Kw'ishure ryiza cane riherereye neza na neza mu ntarara Cibitoke rifise imiryango isa n'ubururu n'amadirisha asa n'ubururu, risakaje amabati, yubakishije amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru.

Ikirasi kiri kw'ishure ryiza rya Kamenge, intebe iri hirya, kw'idirisha; ikibaho gisa neza, kandi kirirabura; hejuru, hasize ibara ryera.

Ikibanza ciza c'imyidagaduro bakiniramwo umupira w'amaboko, gikikujwe n'ivyatsi vyiza bitotahaye bisa neza. Hariko haka akazuba hirya harateye n'uduti twinshi dutotahaye.

Ishuri rya kaminuza ryiza cane ryitiriwe umuco iherereye neza na neza mu Kinindo, ikirasi kimwe kirimwo abana benshi bicaye ku murongo bariko bakurikira umwigisha wabo hariko haka n'itara rifise umushwarara wera.

ishure ryiza cane riri mu kanyosha imbere hari imodoka zibiri izuba ririko rirarenga hakikujwe n'ibiti vyinshi cane iruhande har'inzu yera iyindi inyuma

Rudoviko n'umuntu mwiza cane yiyumviriye gutera imbere akoresheje ibikorwa vy'amaboko yiwe ,aha ni mw'ihinguriro ryiwe ariko ahingura ibijanye no gukora ibitumbura.

Ikigo kinini, cokwakira imiduga n'abantu benshi, gikikujwe n'urupangu rufise amabara abiri, iryera n'irisa n'umuhondo; hari ibiti vyinshi n'inzu ha ruhande.

Iciza cane kikw'ishure ritoya rya makamba hejuru hariko haraka itara ryera intebe zipangapanze ku murongo imbere gushika inyuma.

Isomero, abana bigiramwo, ata mwana n'umwe arimwo, ikibaho cirabura, ikibambazi cera, umuryango wuguruye, intebe zitanu, ata mwana n'umwe azicayemwo, intebe itukura n'imeza ishasheko igitambara.

Kw'ishure ry'isumbuye rya cibitoki ryubatse hasi amatafari gushika hejuru hasize ibara ryera hagati n'itara riri imbere kugira ngo rikingi abasuma.

Ishure ryiza cane riherereye neza na neza mu gisagara ca bujumbura , rigeretse kabiri, risakaje amabati, amadirisha yaryo mengo ni zanzu za kera hateye igiti gishamikiye hiryo no hino kandi gitotahaye.

Ikigo ciza Cane giherereye mu Gisagara ca Bujumbura citiriwe Nerisoni mandera. Inyubakwa igeretse kabiri hari amadarapo atatu atandukanye n'ivyatsi bisa nurwatsi rubisi.

Abanyeshure benshi cane bo kw'ishure rya Cibitoke, bambaye impuzu nziza cane zera zirabura, baricaye ku ntebe z'ibiti, imbere hari umwigisha ariko arabaraba kugirango bigende neza.

Ikibanza ciza cane harimwo kaminuza y'Uburundi ikirasi kirimwo abana benshi beza ariko bakurikira umwigisha wabo, umwumwe wese yicaye ku ntebe yiwe babiri basangira imeza.

Ikirasi kiri kw' ishure nziza ya Cankuzo, idirisha nta kiyo kiriko, indani hariyo intebe z'ibiti zipangapanze ku mirongo ,ikibaho kirirabura.

Ishure ryiza cane ryo mu gisagara hagati ca Bujumbura ryitiriwe abigenga, hari abanyeshure bari mu kibuga, imbere y'abo hari amazi. Umwigisha ariko arabigisha, yambaye ishati y'uturongorongo n'amabara atukura.

Ishure nziza cane iri mu gisagara ca Bujumbura hagati, igeretse kabiri ifise amabara abiri atandukanye imbere hashinze idarapo ry'igihugu riri mu kibuga hagati.

Ikigo ciza cane kijejwe ibitari amatara n'amazi kirimwo abantu benshi bariko baraduga ku ngazi bambaye impuzu z'amabara atandukanye hari abantu batatu bariko baraba abo bantu bariko baraza.

Ikigo ciza cane c'ishura shingiro kiri mu ntara ya makamba gifise imashini nyabwonko zitatu zose ziriko ziraka umwana umwe ariko ariga akoresheje ico gikoresho.

Kw'ishuri ryiza cane riherereye neza na neza mu kamenge ry'ubuhinga hari ikirasi kirimo abanyeshure baje gukora ubushakashatsi bivanye n'ivyo biga bamwe bambaye impuzu zitukura uwundi iyera uwundi iy isa n'umuhondo n'abandi.

Ishure ryiza cane ry'ubuhinga rihereye neza na neza mu kampenge rifise ikirasi kimwe kirimwo abanyeshure indani harimwo amatara hari abanyeshure bafise inkuzu zitandukanyo izitukura zisa n'uburura zirabura n'izindi.

Kw’ishure ryiza ry'ababirigi, ritumbereye neza naneza mu gisagara ca Bujumbura, amatara yacitse ariko umwigisha ahonvye kwigisha, yaciye afata itoroshi aramurika ku rupapuro kugira ngo abana bashobore kubatahura.

Crodeta n'umunyeshure aciye ubwenge cane yiga kw'ishure nderabigisha ariko akorera ku mashini nyabwonko, igikorwa bamuhaye kw'ishure iwabo none arakirembeje

Ishure ryiza rya kaminuza riherereye hagati na hagati mugisagara ca Bujumbura, ikirasi kimwe gisa neza hari n'dutanga umuyaga, umwana umw'umwe yicarana ku ntebe y'iwiwe. Har' umwigisha imbere ariko arabigisha.

Ikigo kijejwe ubushakashatsi bw'ibiraya, buherereye neza na neza hagati mu gisagara ca Bujunbura, umunyeshuri umwe yambaye impuzu zera n'inkofero yera, yaje kuraba aho bimeze.

Ishuri ryiza cane riherereye neza na neza mu kamenge ryubakishijwe amatafari kuva hasi gushika hejuru rifise imiryango yera hareteye n'uduti twinshi dutotahaye n'udushugwe dufise amabara atandukanye.

Kw'ishuri ry'ubuhinga iherereye neza ara neza mu kanyosha abanyeshuri babiri bari mu kirasi bariko barakora ubushakashatsi ku bijanye n'ivyo biga bambaye impuzu z'akazi zisa na kaki mbere bariko barakurikira ubo na ko babishizemu mwo umweme.

Ikiibanza ciza cane kirimwo kaminuza yitiriwe "Umuco ", kiri mu Kinindo. Ikirasi kimwe kirimwo udutebe n'imeza. Imbere har'imashini nyabwonko zibiri. Hariko haka amatara afise umushwarara wera.

Kwishuri ryisumbuye yitiriwe umuco riherereye n'izana reza mu kinindo. Hari ikirasi kirimo abanyeshuri bakoreramo ubushakashatsi gifise imashini nyabwonko nyinshi cane iziboneka nizitatu. Hari abanyeshuri bariko bararaba ivyo babatumye ku gukora n'abandi bariko barasamara.

Ishuri rya kaminuza riherereye neza na neza mu gisagara ca Bujumbura, Ikiriri, hari ikirasi kimwe bakoreramwo ubushakashatsi. Abanyeshure batatu bambaye impuzu zisa n'ubururu, bambaye n'amarori kugira bakore ubwo bushakashatsi.

Ishure ryiza cane ryisumbuye rya kaminuza rihereye neza na neza mu gisagara ca Bujumbura abanyeshuri bicaye umwumwe ku ntebe yiwe n'akameza kiwe bafise imashini nyabwonko bariko bakurikira umwigisha wabo imbere.

Ikibanza kirimwo izi ibibakishisi j'amatafari ahiye kuvasigushika hejuru mubwugamo ugizwe n'amabati uwasanga intebe z'ibiti zitonze ku murongo hasi hashashe amabuye kubundi ruhande hari amashuba y'ubwoko bwinshi ateye urugero.

Univerisite nziza cane iherereye neze na neza mu gisigara ca bujumbura hagati yubatswe igeretse kane. Imbere hari ibiyo vyinshi vyiza bibonerana kandi hateye udushugwe ijya nino dutotahaye.

Ishure ryiza cane rya kaminuza riherereye neza na neza mu Kigobe, risize ibara ryera imiryango ibiri iboneka iyindi ntiboneka neza, hari igiti giteye imbere gitotahaye.

Kw'ishure ryiza cane rya kaminuza riherereye neza na neza mu Kigobe, ryitiriwe ikiyaga Tanganyika, hari ikirasi kirimwo ikibaho cirabura canditseko n'ingwa yera, intebe zirapangapanze ku murongo.

Ikibanza ciza cane kirimwo imeza zibiri hariko akuma ko guhamagara n'urupapuro n'akandi kuma bakoresha mu gufatanya impapuro na mazi, umuntu umwe ari aruhande.

Ishuri ryiza cane riherereye neza na neza mu ntara yabojumbora yaguse mu igenda reroha gutegura ibirori bikurikiranwa n'abantu benshi haje abantu batandukanye bicaye ku ntebe simenek.

Ishure ryiza cane rya kaminuza riherereye neza na neza mu kinindo rifise ikirasi kirimwo abanyeshure bariko barasoma. Ico kirasi kibikwamwo ibitabo , hariyo n'imeza n'intebe abana bashobora gukoresha iyo barilko barakora ico gikorwa.

Ishure ryisumbure riherereye neza na neza ku Mutanga ryitiriwe umuco rifise akarima k'ishure kariko karakorwamwo n'abahiga bambaye impuzu zitandukanye: izitukura, izera izirabura, izisa n'ubururu n'izindi.

Kw'ishure ryiza cane ryitiriwe umuco riherereye neza na neza mu sigara ca Bujumbura mu Kinindo, ryubakishije amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru. Hari uruhome rumwe ruriko impapuro zanditseko amategeko agenga abanyeshuri.

Mu ntumbero yo gukinga impanuka zijyanye no gusha kw'amazu Petero aheruka kugura igikoresho gikoreshwa mu kuzimya umuriro gifise ibara ritukura hamwe n'imbere ibara ryirabura.

Ishure ryiza cane riherereye neza na neza hagati mu gisagara ca bujumbura ryitiriwe abafaransa rifise ikirasi gisa neza gikayangana imbere hari ikibaho cirabura gikikujwe nibara ritukura hejuru hariko haka amatara afise umushwarara wera n'intebe z'ipangapanze kumurongo.

Ishuri ryiza cane ry'ubuhinga biherere neza na neza muri komine rwibaga mw'ijenda, hari abanyeshure bari mu kirasi bariko barasona n'abamashini yabo n'impuzu bafise umwambaro wera.

Ikibanza ciza cane giteigomwe imbere hari udushurwe dufise utubara dutandukanye hari udusa n' rwatsi bubise ni dutukura iyo nyubakwa y'uwakishijwe amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru.

Ikibanza gisa neza c'i ratiro gifise amabara atandukanyi ayasa n'umuhondo ayera amadirisha arakayangana, ariko araserwako n'akazuba n'utwatsi duteye hasi dutotahaye.

Kw'ishure ryiza cane rya kaminuza riherereye mu Kigobe ryitiriwe ikiyaga Tanganyika, hari ibirasi vyinshi biboneka, bifise amabara asa n'ubururu ku madirisha n'imiryango. Mbere imbere hateye ibiti vyinshi.

Abanyeshure iyo bahejeje mashure barakora urugendo bubajana mu ntara hagati ishure ryitiriwe umweranda mariko ruheruka gutunganya urugendo rutwara abanyeshure ukwiga utuntu tumwe n'utundi bagiye ahantu, ariko barakurige kira bamwe bafise amakaye n'amakaramu.

Ishure ryiza cane ryisumbuye rya kaminuza rirera abigisha, rifise ikibanza c'ubwidagaduro bakiniramwo umupira w'amaboko, hirya yabo bateye utwatsi dutotaye cane n'utundi duti.

Ishure ryisumbuye cane nderabigisha riherereye neza na neza mu Rohero hari imodoka nyishi zihagaze hagati iryo shure rifise impome zisa neza cane zirera.

Urupangu rwiza cane rusitijwe n'ivyuma bifise ibara ritukura ruherereye neza na neza ku mutanga h'irya yaho hateye ibiti bitotaye hariko haka akazubaka birasirako.

Ikibanza ciza cane hirimwo ibiti vyinshi bitotahaye biri hirya no hino hagati hahagaze imodoka zibiri zifise amabara abiri atandukanye irisa n'ubururu n'irindi ryera hirya hariho abantu babiri bariko barava muri ico kibanza.

Ikibanza cyiza cane giteye igonywe gifise ahantu hateye udushugwe hagati hari ibyatsi bitotaye kandi bisa neza hari inyubakwa isize ibaragera n'ibyandiko bisa n'uburoro.

Ishure ryisumbuye rya kaminuza y'uburundi rihererereye neza neza kumutanga ikirasi kimwe gisize ibaragera ku gihome hari intebe zipangapanze ku murongo imwimwimwe ukwayu hari n'intebe imwe iri mbere y'umwigisha.

Ibitaro vyiza cane biherereye neza na neza mu Kamenge vyitiriwe umwami Karede, hari inyubakwa nziza cane, mbere hariho utuntu bagiye barubaka, kugira ngo abantu baze baracamwo ntibanyagirwe. Hariho n'inyubakwa yubakishijwe n'amabuye guhera hasi gushika hejuru, hiya yaho harateye utwatsi dutotahaye.

Ikibanza ciza cane gifise ibiti vyinshi biteye irya n'ino no twatsi dutotahaye baratuvomereye noudushurwe turi impande y'inzo yubakishijwe amabuye kuva hasi gushika hejuru hajuru hasize ibararie.

Ishuri ryiza cane riherereye neza neza mu gisagara ca bujumbura umwe wese yicarana ku ntebe yiwe hari umwigisha imbere, ariko arabigisha afise n'imashini nyabwonko.

Inyubakwa nziza cane, zifise amadirisha maniniya afise ibara ryirabura, ku mpome hasize ibara ryera, hari niyindi nyubakwa iri ruhande, ifise ivyandiko vyanditseko bisa n'ubururu, imbere hateye utwatsi twiza cane n'udushugwe tugenda dukikuza ico kibanza.

Ikibanza c'iratiro giherereye neza na neza mu gisagara ca Bujumbura giteyemwo uduti twinshi twiza dutotahaye dufise ibara risa n'urwatsi rubisi. Hagati hacamwo akabarabara gashashe neza.

Ishure ryiza cane rya kaminuza iherereye neza na neza mu gisigara ca Bujumbura hagati ryitiriwe ikiyaga ca Tanganyika. Hari ikirasi kimwe kirimwo abanyeshuri intebe imwe imwe yicarako babiri bariko bakurikira umwigisha wabo yambaye impuzu zirabura.

Ishure ryiza cane ryitiriwe Umuco riherereye neza na neza mu gisagara ca Bujumbura mu Kinindo rigeretse gatatu. Imbere hateye igiti, impande yaco hari imodoka ifise ibara risa n'ubururu.

Mw'ishuri ryiza cane riherereye neza n'neza agati ma gisagara ca wujumbura hari umunyeshuri umwe ahagaze yambaye impudu zirabura afise n'urupapuro, ariko aravuga ivyo bamutumye kw'ishuri abanyeshuri bandi bariko barumviriza ivyo avuga.

Ikibanza c'i ratiyo giherereye neza na neza ikiri giteyemo uduti twinshi dutotahaye hari n'agatara kari hagati kaboneshereza abantu barengana, hari inzu inyuma isa neza isize ibararyera.

Ishuri ry'ubuhinga, riherereye neza na neza mu Kamenge, rifise ikirasi kimwe abanyeshuri baja gukoreramo imyimenyerezo ijanye n'ivyo biga, hari abanyeshuri babiri bambaye impuzu zisa n'ubururu zo kwikingira, kugira ntibagire impanuka.

kwishure ryiza cane rya kaminuza riherereye neza na neza mu kamenge, hari abanyeshuri bagiye mu kirasi basanzwe bakoreramwo ubushakashatsi bagiye bambaye n'inpuzu z'akazi zera. Harimwo umwe yitwikiriye akoresheje igitambara cirabura.

Kw'ishuri ryisumbuye ry'inyagasasa mu ntira yabururi rubakishae amatafari ahiye kuva hasi gushikahaijuru, kandi risanzwe risize amabara yira ku mpome ku madirisha y'ibiyo hariko ibara risa n'ubururu hasi hasise isima, kandi isa nagahama abanyeshuri barimw'ishuri barikobai ig.

Kw'ishuri ry'isumbuye rya kaminuza riherereye neza na neza mu isagara ca Bujumbura, ryitiriwe ikiyaga Tanganyika, abana benshi baje gutora impapuro z'umutsindo bampaye impuzu zirabura n'inkofero zirabura.

Aminuza nziza canu iyerereye nezana neza mu kinindo yitiriwe umusho ikirasi kimwe kirimwo ama mashini menshi nyabwonko harimwo abanyeshure, ariko barakoresha hejuru hasize iranga igera ikibaho gisize ibararyirabura hariko n'ivyandiko vyingwaye.

ishure rya kaminuza y'uburundi riherereye neza na neza kumutanga , ikirasi kimwe kirimwo abanyeshuri benshi bariko bakora ibibazo , umwigisha ahagaz'imbere ariko arabaraba kugira ngo ntibibe ikibazo

Ikirasi ca kijambere giherereye neza na neza kw'ishuri ryitiriwe ikiyaga Tanganyika riri neza na neza mu Kigobe hejuru hamanitse amatara meshi cane y'umushwarara wera hari ikibaho cirabura canditseko n'ingwa yera.

Kw'ishuri ryiza rya kaminuza riherereye neza neza mu kinindo ryitiriwe umuco, biga mw'ijoro abanyeshure bariko barakurikira amatara ariko araka afise umushwarara wera bose bafise imashini nyabwonko.

Ishuri rya kaminuza rifise inyubakwa zitatu zibiri ziragerekeranije hari imodoka hagati zitatu zihagaze n'idarapo ry'igihugu ridugije, hari n'abantu bicaye imbere y'imwe muri zo nyubakwa.

kw'ishuri ryisumbuye riherereye neza neza ibujumbura ryitiriwe ikiyaga tanganyika, hari abanyeshuri bari mu kirasi umwese yicaye ku ntebe y'iwiwe bariko bakurikira umwigisha wabo.

Ikibanza ciza cane c'iratiro giherereye neza na neza mu gisagara ca Bujumbura. Gifise inyubakwa igerezwe gatatu, hirya hateye udushugrwe twiza tw'amabara atandukanye. Hari n'ikibuga imodoka z'ihagararamwo.

Ikigo gisukuye gisa neza ,impome zubakishijwe n'amatafari ahiye neza, arafisemwo n'akabara kera . Hasi hariho akavo gacamwo amazi kugira ngo habandanye hameze neza.

Kw'ishure nziza cane, ya kaminuza y'Uburundi, yigisha ku bijanye n'ubuganga, abanyeshure, bari mw'ishure, bariko barakurikira, baraba ivyo babigisha; bose bambaye impuzu zera.

Ishure ryiza cane riherereye nea na neza mu Kamenge ry'ubushakashatsi abanyeshure baje mu kirasi basanzwe bakoreramwo bambaye impuzu siza n'ubururu n'utuntu twera umwigisha ari imbere yabo.

Ishure ryiza ry'ubuhinga, riherereye mu Kamenge, abanyeshure babiri bariko bakora ubushakashatsi ku bijanye no gukora imodoka. Bambaye impuzu isa n'ubururu.

Ikibanza ciza cane c'iratiro kiherereye mu gisagara ca Bujumbura, hateyemwo ibiti mvyinshi vyiza cane hakikujwe n'udushurwe impande n'impande. Inyuma y'ico kibanza hari inzu igeretse gatatu.

Ishure ryiza rya kaminuza ryitiriwe ikiyaga Tanganyika, riherereye neza na neza mu Kigobe. Imbere y'iryo shure hari imodoka zibiri, iyera n'iyirabura. Imbere y'aho harateye n'uduti tubiri dufise amababi asa n'urwatsi rubisi.

Ishure rya kaminuza ryitiriwe ikiyaga ca Tanganika, rihererereye neza neza mu gisagara ca Bujumbura, intebe zipanze mu kirasi kuva imbere gushika inyuma, ariko haka umuco mwinshi cane uciye mu madirisha.

Butoyi n'abanyeshuri beza cane bazi ubwenge, biga muri kaminuza y'uBurundi bariko barimenyereza bakoresheje ibikoresho vya kijambere ,hari imiti iriba haruhande, ibinini n'ibindi.

Ibitaro vyiza cane bikukira aba bikira birageretse ,ingazi ziduga hejuru zifise amabara atandukanye ayera ayasa n’ubururu ,ikibambazi gisizeko ibara risa n’umuhondo.

Kaminuza nziza cane, iherereye mu Kanyosha, yitiriwe Umuco, ikirase kirimwo abanyeshure bariko barakurikira umwugisha wabo, umw'umw'umwe yicaye kuntebe yiwe.

Ishure ryiza, rya kaminuza, riri ku Mutanga, abanyeshure bariko bariga, bicaye ku ntebe zisa n'umuhondo, bakurikira umwigisha wabo, karorina, ariko arabigisha.

Ikininiya c'ababikira bene berenadeta ,ibiti vyinshi biteye mumurima, ivyasi vy'ugwasi rubisi, vyinshi akayira gaca hagati, inzu ndende igeretse kabiri.

Rito Kiri kw'ishure ryiza ryo mu Rugeregere . Inyuma hari akarima karimo utwasi dusa neza kakikujwe hudushugwe hari ku kibuga imodoka zibiri yera niyirabura.

kw' ishuri rya kaminuza riherereye neza neza ku Mutanga yitiriwe Umuco, ikirasi kimwe c'ubushakashatsi bashizemwo ama mashini nyakonko menshi apangapanze, hari intebe zabo zirirabura.

Ishure ry'ubushakashatsi riherereye neza neza mu Kamenge, hari abanyeshuri batatu bari mu kirasi bariko barakora ivyo bize, bambaye impunzu zisa na kaki, kandi bose ivyo bariko barakora barabiryoherewe.

Ikibanza ciza cane bakoreramwo ubushakashatsi giherereye mu Buyenzi. Habonekamwo abantu bambaye impuzu zisa n'ubururu n'inkofero zisa n'umuhondo. Harimwo n'abandi bambaye umwambaro wirabura, uwutukura, uwirabura n'uwera.

Ishure ryiza cane ritumbereye neza na neza mu ntara ya Rumonge. Ikirasi kimwe, gifise imiryango ibiri ifatanye isize ibara risa n'ubururu. Bahabikamwo ibitabo n'ibindi vyinshi.

Ikibaza ciza cane, ca kaminuza yitiriwe umuco, iherereye, neza na neza, mu Kinindo; ikirasi kimwe, kirimwo amamashini nyabwonko, menshi, n'intebe zirabura.

Inzu nziza cane iherereye mu ntara ya Makamba hari akayira gaca hagati y'ikirasi n'ikindi kaboneka ko gafunganye, uruhome rumwe rwubakishije amabuye urundi narwo rusize ibara ryera.

Ishure ryiza cane, ryisumbuye rya Kaminuza, iherereye mu Kigobe, ni iry'abapatiri, hari akarima karimwo utwatsi dusa neza, n'udushurwe dukikuje utwo twatsi, n'uduti tubiri turi hagati, dutotahaye dufise ibara risa n'urwatsi rubisi.

Mu ntumbero yo gukwanya isuna mu gihugu harategekanijwe rucanco rw'inka, hari abaganga benshi bavyigiye bariko batera inshinge inka, bambaye impuzu zera n'utuntu dufuka umunwa.

Ikibanza ciza cane ,kiri muri kaminuza yitiriwe Umuco hari umunyeshuri umwe yambaye impuzu isa n'ubururu n'utuntu ku maboko. Ibikoresho akoresha bifise amabara menshi atandukanye.

Ishure ryiza cane ryakaminuza riherereye mu kigobe ryitiriwe ikiyaga ca tanganyika hari ikirasi kirimwo abanyeshuri benshi bariko barakurikira umwigisha wabo, umwana umwe muribo akaba ahagurutse ariko ashikiriza iciyunviro ciwe.

Ishure ryiza cane, ryigisha ubushakashatsi, riri mu buyenzi; hari abanyeshure batanu, bambaye impuzu z'amabara atandukanye; ayera, ayasa n'ubururu, hari ibikoresho vy'amabara atandukanye; ivyera, ibitukura, hari n'amatara ariko araka.

Ku bitaro vyiza vy'umwami kalede mu kamenge hariteye uduti twiza dushamitse n’utwatsi dutotahaye hariko akazuba gasa neza inzu zisakaje amabati atukura.